Uushitwe owo oshinima oshikumithi, Kalunga pamba iishita ye mwene. Ashiti evi lye nokwe shi ninga momukalo omukumithi, ka pe na ngoka ta vulu oku gu uvako. Onkene ano eshito nali kalekwe po lyo tali simanekwa wo.

Omahala gomayinyanyudho ogasimana noonkondo moshilongo shetu , oshoka ohageeta omaliko moshilongo shetu. Omahala ngaka ohaga vulu okutalelwapo kaantu yokondje yiilongo mbono hayeetamo iiyemo moshilongo.

Uunamapya ohawu eta iinima ya yoloka moshilongo, moka mwakwatelwa wo omambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula, oku kuna nenge oku teya noshowo oku ninga iilongo iipu una aantu taya longo uunafalama.

Uunafaalama woohi owa simana , ohi ihayi ya po owala ngepathimo lyeho, ndele ohayi zi muuyi uushona . Ohawu valwa e tawu ningi omayi omanene, wo wu vule okuninga ohi onene ndjoka hayi munwa e tayi vulu okulandithwa omuntu imonenemo iiyemo ye.

Uunaafalama nuunimuna mwakwatelwa woo ano kombinga yiimuna tuli nokombinga yoohi, itashiti owala oohi nadhi kale owala tadhi kuthwa mo momeya ihe nadhi shunithwemo woo uuna tuwete kutya inadhi kola, opo dhikoke dhi kale dhakola nawa.

Uunafalama owo oshikondo shoka sha mbwalangandja, shina iinima ya yooloka. Moshikondo shuunafalama nuunimuna omuna oshikondo shuuniimuna, moka aantu haya kala yena sha kombinga yiimuna okuyi muna nokuyi tekula.

Omuthigululwakalo ogwetu yene, omuthigululwakalo ogwetu twegu thigilwa kookuku, omuthigululwakalo ogwetu tukale twa ninga tushi kutya inatu gu etha gutheuke po, gwo gukale kaagu po we.

Uunafaalama inawu kwatela mo ashike okukuna, okuteya nokulonga momapya, okwa kwatela mo wo okulonga noohi, okumuna uuhi noku wu putudha wu koke wu ninge oohi oonene ndhoka tadhi vulu okuliwa kaantu nosho wo okungeshefwa aantu yi imonene mo iiyemo.

Uunafaalama kawu shi wala okulonga mepya ,okulonga pondje aayeh ohawu vulu wo okulongwa pondje mwakwatelwa moofabulika ano iinima tayi ndulukwa noshowo iinima mbyoka tayi vulu okuliwa ngaashi iihulunde.

Omahala gomayinyanyudho, omahala ga simana moshiwana noga pumbwa okusila oshimpwiyu. Omeya ngoka gokumbwinda oga pumbwa okukala ga yela nogeli taga vulu okukala itaga pe aantu omauwehame itamu pitile ocolera nosho oombakiteli ndhoka tadhi vulu okuya momalutu gaantu.

Iiyimati iinima ya simana, iinima hayi liwa kaantu nosho wo kiinamwenyo hayi gandja iipalutha nosho wo oovitamine dha gwana nawa molutu lwomuntu nenge lwiimuna. Iiyimati ohayi kunwa momikalo dha yoolokathana, ndhoka oompu nota dhi vulu ku ningwa ku kehe gumwe.

Okupulula osho shimwe shimiinima mbyoka hayi ningwa uuna aantu yeli muunafalama. Evi ohali pululwa omanga inaamu tulwa oonkenya dhikunwe dho dhitsapuke dhimene dhipe aantu iipalutha mbyoka taya pumbwa momalutu gawo.

Okumuna oohi owo uunafalama mbika wa simana aantu oyendji inaye wu simaneka ashike owa pumbwa okusimanekwa opwe etwa po wo omukalo gumwe gwoku etamo iiyemo moshilongo oshoka oohi ohadhi vulu ku tumwa kiilongo iikwawo dhika landithwe kondje yoshilongo.

Iihulunde oyo oshima sha simana mwashoka twa pumbwa okulya kehe siku. Iihulunde ohayi gandja ovitamine dhayoloka, yo hayi gandjawo omalutu gakale gapaluka nawa.

Ehala lyomainyanyudho olyo ehala hoka hovulu okuya, opo wuka vululukithe olutu lwoye uuna wavulwa, wali wuna iilonga oyindji muule wesiku. Toka mbwinda momeya, ngoye tokala wu na olutu lwa nyashuka, lyo olyu uvite nawa.

Uunafalama oshikondo sha simana moshilongo shetu. Ohamu longithwa iilongitho ya yooloka mwa kwatelwa omambakumbaku noshowo aantu mboka haya kunu. Omambakumbaku ohaga kala ngoka goku pulula opena wo ngoka go ku kuna nangooka goku teya.

Oshikondo shiinamwenyo nuunimuna kashina ashike okumuna nosho wo okukuna momapya , oshi na wo kombinga ndjoka yiimuna mbyoka yomomithitu, mbyoka ihayi edhililwa ano mbyoka hayi eta mo aantu moshilongo.

Uunafaalama nuuniimuna osho oshikondo sha simana moshilongo shetu mo Namibia. Uunafaalama nuuniimuna ohawu eta mo iiyemo, wo ohawu eta mo wo iipalutha moshilongo, ngeyika osha hala okutya aantu oyena sha shomondjato yo oyena woo iikulya momagumbo.